Vana vadodori vanoenda kuzvikora zvepashi vanosisa kupuwa pekugara pakanaka veitamba nevamweni veifunda zvakanaka

Vana vadoodori voende kuzvikora. Vasingaendi kuzvidzidzo zvekutanga vanoendawo kuzvidzidzo zvavo zvavanonodzidza veiemba veitamba.

Zvikora zvedu zvepashi zvinosisawo kuva nembatso yekuti mwana anenge ane chidaka-daka chekuverenga mabhuku oendemwo ari ega asina muticha wake otodetsereka.

Vana vedu vanoenda kuchidzidzo chepashi vanokurudzirwawo kupuwa zvikwanisiro zvekunodetsereka vari pachikora, uye vaendewo nechekurya kuti vawane simba.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepashi vana vadodori vasvitse zera rekuti wakwanise kuenda kunofunda. Zvinokurudzirwa kuti mwana veshe asvike zera ronairoro akurudzirwe aende kuchikora.

Zvidzidzo zvepashi, zvakakoshere mwana weshe, ngekuti ndopanotanga, pane hwaro hweupenyu hwake, hwokuti ramangwana rake rakajeka sei.

Zvikora zvedu zve pashi zvino kurudzirwa kuti mwana weshe ayendewo zvimweni zvikora zvabudirira zvine chi vhiti vhiti zvoku dzidzisa mwana kuti atsvake ruzivo ari ega pachake.

Zvikora zvedu zvepashi zvakavandudzwawo zvokwanisa kuti vana vashandise zvivhiti vhiti pakufunda kwavo zveivadetseredza kuva neruzivo rwepamusoro soro.

Tinokurudzirwa kuenda nevana vedu pazvikora zvavanenge veida kuenda koofunda kunyanya nyanya vana vadoodori vanosiso kuperekedzwa kuzvikora kwavanenge veienda kuitira kuti vagume nenguwa.

Zvikora zvedu zvepashi ndipo panotanga mwana kuti afundiswe zvekubhala zvinofanirwawo kuvawo nezvihlayo zvakanaka.

Vana vedu vanoenda ku zvikora zve pasi vari ku wanikwawo vei fundiswa ku nasira zviro vei shandisa zviro zvinobva mu ndaraunda zvino vapa kuti vakwanise kuziva zvaka wanda.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepashi vanokurudzirwa kuti kana vasvika zera vakhaimwe vaende kuchikora vabereki vasina mare ngavandotaurirana nevakuru vechikora mwana aripachikora.

Zvikora zvepashi, zvinokurudzirwawo kuti zvivakwe neuwandu hwazvo, kuitire kuti vana vasawanda pachikora chimwe ,kana mukamuri rimwe, veizofundiswa naticha umwe chete, ivo vakawanda.

Zvikora zvepashi zvovandudzwa fundo yazvo kuti Ive inoita kuti vana vakwanise kubva pazvikora kuzivawo chanokwanisa kunasira muhupenyu hwake.

Tinokurudzira vana vedu vanofunda kuzvifundo zvepadera nepashi kuti vakwanisewo kuita zvemakwikwi ekutamba bhora kutamba muchongoyo kana chii kuti vashandise zvipo zvawo.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera radera zvowanikwa zveiti mwana wega wega anokwanisa auye nechivhitivhiti chake chekuti adetsereke pazvifundo zvake ave anowana nguwa yekufunda ari ega .

Zvidzidzo zvepaderadera zvokurudzira kuti mumwe nemumwe mwana auye nechivhitivhiti chake chaanokwanisa kutsvakawo ruziwo eifunda.

Zvidzidzo zvepadera dera ndizvidzidzo zvinoendwa nemana anenge echida kuita madhokodheya ,anosiso kunge akakunda muzvidzidzo zvake zvinomuita kuti aite basa iroro.

Vanofunda pa zvikora zvepa dera dera vo wandudzirwawo fundo dzavo vakwanisa kunasira zviro zvavanotoona ngekunozo shandisa vawa kuma kanyi kwawo.

Zvikora zvepadera nepadera-dera zvofundisawo vana kuti vakwanise kushandisa zvipo zvavo zvavakabarwa nazvo zvakafanana nezvekuridza magitere ngekuemba.

Muzvikora zvepadera-dera vana vofundiswa kunasira michina dzinenge dzakafa zveienderana nebasa raachade kuzoita.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera zvinosiso kunge zvinewo zvihlayo zvekugara kuti vana vafunda vakasundunuka vachiyaiya zvinofundiswa.

Zvidzidzo zvepadera nezvepa-dera dera zvirikuvandudzwa. Vantu vokwanisa kushandisawo ruzvivo rwavo rwekufundisa vana kuti vawane zvodzidzo zvemaoko.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera zvakavandudzwawo kuti ntombi dzikwanise kuite mabasa anokwanisa kuitwa ngevarume dzeitofundawo.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu, vakomana ngevasikana. Zvisinei kuti unokona here zvemabhuku, asi eikona zvekushandise chipo chake ngaaende anodetserwa.

Vana vanoenda kuzvikora zvepadera nepadera dera vodzidza kushandisa michina kana kudzidza kunasira chiro veishandisa maoko avo kuitira kuti pavanobva apapo vandodzishandira muntaraunda.

Tinotambidzika neana edu anenge asina chekuita zvavako zvikora zvepadera zvinokwanisa kuenda nemwana anenge ati kundikanei onodzidzira mabasa emaoko otowana chekudziraramisa .

Vana vanodzidza zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera vofundiswawo nemuchina dzemagetsi kunasira zviro zvavanoda kunasira kuitira kuti vopinda munyika vaounde vakawanda.

Vana vanofunda zvikora zvepadera vafunda muzvikora zvawo zvepashi kunyazi vakundikana vanokurudzirwa kuti vaendeyo nekuti ndiko kurikufundiswa zvidzidzo zvemabasa emaoko.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zviri kukurudzirwa kuti zvihanirwe ngemwana wese kunyazi wakundikana muzvidzidzo zvezvibhuku zvepashi ngaadetserwe aendeyo andofunda mabasa emaoko.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirwawo kuva nemitambo yekuti vana vambotamba vachishandisa zvipo zvavo kuitira kuti voende kuzvikora zvepadera vamweni vanondoita zvidzidzo zvinoenderana nezvipo zvavo.

Zvidzidzo zvedu zvepadera vana vanosisa kumbounganidzwa, veitaurirwa ngezveutano kana kutaurirwa ngezveupenyu nje kuti vasazobve yo kuzvidzidzo zvavo vava nezvirwere kana mimba.

Zvidzidzo zvepadera zvinombopota zveiti vabereki vauyewo kuzvikora ikweyo vafundiswe kuti vana vavo vari kufundiswa nezvei uye vangadetserawo sei kuti chikoro chivandudzike .

Chakanakira kufunda ndechekuti kuti zvikora zvapadera mwana ayendi kuno funda mabhuku chete unotoudzwawo ne zveutano kana nezve upenyu hwake.

Vana vanodzidza zvifundo zvepakati vari kukwanisa kuwanawo ruzivo rwekutarisa muzvivhiti vhiti izvo zvavanenge vawana pona pachikora apapo. Tinokuridzira kutengera vana vedu midziyo iyoyo.

Zvinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu, kuzvikora zvinenge zviri pasinde nesu, kuti mwana asahamba mumango wakakura, kana kuzotsvakirwa zvichovha zvekuti aende kuchikora.

Vana vanoenda kuzvivhundo zvepadera, vanomboitawo makundano ekuemba sekwaya, kuitira kuti vane zvipo zvekuemba zvioneke, vakwanise kuzvivandudza.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvimweni zvikora zvakaita sanaChibuwe zvinokwanisa kuita kuti mwana atobveyo kuchikoro okwanisa kuchaira motikari zvakavandudza fundo yazvo.

Mu zvikora mwedu maticha ohora mari yakawanda unoona pa chikora pakazara movha ye maticha zvino kurudziravo vana kuti vade kufunda vazo hambawo ne movha.

Vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vanokurudzirwawo kuti vafuswe kushandisa zvivhiti vhiti kuitira kuti pavanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vasanokorera kuzvishandisa.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvofundiswawo veishandisa zvidziro ,veinyora apapo. Vana veitofunda , veierenga. Zvinokurudzirwa kuendesa vana kuzvikora.

Zvidzidzo zvepadera zvinoitawo kuti mwana azaruke pfungwa dzake, aziye chaanokona nechaasingakoni uye kuziya kushandira pamwe nevamweni.

Zvidzidzo zvepa dera ngazvi endwe ne mwana weshe abva ku zvidzidzo zve pashi kunyazi haazi ku kona mu zvidzidzo zve mabhuku anono fundawo mabasa emaoko anozo mudetsera.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvinowanikwawo zveigara zveiite mitambo nezvimweni zvikora zveigwinyisa miiri yevana nekushandisawo zvipo zvavanenge vaanazvo.

Zvidzidzo zvepadera zvinoendwa nemwana anenge apedza zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvifundise mwana weshe zveitarisa kuti mwana uyu chaanokona chiini vosimbirira ikoko.

Zvikora zvepadera-dera zvinenge zviine rupavo rwazvo rwazvinoziikanwa narwo. Zvinonyorwa pabanze pegedhi kuti vantu vazive vave nechidokwa-dokwa chekupinde mukati.

Hurumende yedu vakuvakawo zvikora zvepadera dera zvakawanda kuitira kuti mitengo idzake inobhadharwa ngevana vanoda kundofundeyo.

Zvakanaka kukurudzira mwana anenge akunda muzvidzidzo zvepashi kuti aende kuzvidzidzo zvepadera dera asingatxi ngekuti kuretu nekuno gara vabereki vake.

Zvikora zvedu zvepamusoro-soro zvokwaniswa kuiswawo midziyo inoenderanawo nezvikora zvepashireshe, kuitira kuti vana vanoende kofundepo vawanewo ruzivo rwakaringana.

Kurudzirwa kuti patinoendesa vana vedu kuzvikora zvepadera-dera uko vanonogarireyo veifunda veigara vega tivafundise zvidzidzo zveupenyu kuitira kuti vazvingwarire.

Vana vanofunda ku zvikora zvepa dera dera vo wanikwa veyi endawo kuno shandisa zvifundo zvavo vei dzidzisa mishando ye maoko kuti vadetsereke mu upenyu.

Zvikora zvedu zvepadera dera zviri kuita kuti zvivandudzwe kuitira kuti vana vedu vave nemishando yavanozonoshanda kana vabveyo, isingadi kootsvaka mabasa.

Zvikora zvepadera dera zvinosisa kuakirwa mumataundi kana mumabuya mune magetsi . Azviiti kuti vana vafunde pasina kujeka ngokuti vanoshandisawo michina yechizvino zvino.

Vantu vanokurudzirwa kuendesa vanavavo kuzvikora zvepadera dera. Asi vachinge vaongorora kuti mwana wavo anokwanisa kuita zviri kuti anokwanisa kukunda aendeyo

Zvikora zvepadera-dera zvirikuwandudzwawo kuitira kuti zvikwanise kuhambirana ngemukuwo watinawo unowu uye mwana akazoda kushanda kubanzi asakharuka.

Vana vedu vanoenda kuzvikora zvepadera tiri kuvaona veienda veindogarayo uye veindofundiswawo nezve zvinoenderana nezvidzidzo zvavanenge vatora.

Zvikora zvepadera-dera zvinoendwa nemwana abva zera uyo okwanisa kudzifungira ega kuti unoda kuzoitei mune ramangwana rake. Kuti adetsereke paupenyu hwake.

Tinokurudzirwawo kuti vana vedu kana vafunda muzvidzidzo zvepashi nezvepadera veida kuenda muzvidzidzo zvepadera dera tisina mare tiende kuhurumende ine bando rinobatsira vana vakadero.

Zvikora zvedu zvepadera zviriku simukira yamho zvo wanikwa zvine zvi hlayo zvino enderana ne mukuwo watinawo wekuti mwana eyi detserwa eyi funda anenge akagara zvakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvavewo nezvivhiti vhiti zvekuti mwana anokwanise kutotora nguwa yake eiyenda kunotsvaka ruzivo apapo ariega eitodetsereka.

Tinosisawo kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera dera zvichienderana nekukunda kwavo zvifundo zvevanenge vaita zvepashi voita sarudzo inoenderana nezvifundo zvavanokwanisa.

Zvikora zvepadera, zviri kuvandudzwawo kuuzveivaka makamuri ekuti vana vagaremwo vakasununguka, apo vauya kuzoita zvifundo zvavo zvepadera-dera.

Tinokurudzirwa kuendawo kuzvikora zvepadera dera kunoongororawo nekuhloya kuti vana vedu kwavari kuenda pane zvikwanisiro here nekuti dzimweni dzemukuwo unoendesa mwana paano nofunda pasina zvikwanisiro.

Zvikora zvepadera-dera zvinofunda vana vakawanda veifundiswa namuzvina fundo umwe chete. Anenge eishandisa mishina dzechizvino-zvino.